Ekifaananyi kiraga akamuli aka langi eya bbulu kavuddeyo bulungi bambi kalabika bulungi era nga waliwo enjuki nga eraga nti eri mu kuva mbimuli ebyo edda oludda luno yeeyongereyo.